Enjuki ekyalidde ekimuli ekirina langi emmyufu ng'egezaako okunuunamu omubisi olwo eryoke egutwale mu muzinga gy'egukolera okufunamu omubisi ogwo gwennyini abantu gwe balya, ssaako n'okuwakisa ekimuli kino kisobole okuvaamu ensigo n'ebibala ebirala.

Abazannyi b'omuzannyo ogumanyiddwa nga Rugby abatamanyiddwa ttiimu ki mwe bazannyira nga n'ekisaawe kwe bazannyira nakyo tekimanyiddwa, wabula nga buli omu akola butaweera okulaba ng'awangula omupiira okuva ku munnaabwe ono agukutte.

Amakerenda ag'enjawulo agatamanyiddwa mannya. Agatamanyiddwa mannya. Nga gali mu kkala era ez'enjawulo omuli bbulu omukwafu, emmyufu, enjeru, kw'ossa ne kyenvu era nga tegamanyiddwa ndwadde ki ze gajjanjaba.

Ekiwuka ekyefaanaanyiriza enswera kiri ku lugoye olulina langi eya bbulu omukwafu, ssaako n'eyama n'owamazzi ne langi enjeru.

Oluguudo mwasanjala olwetooloola ku lusozi mu lusozi waggulu ebbali waliyo ebya ebimera ebirabika obulungi mu kkala eya kiragala ssaako n'amayumba agalabika nga gabeeramu abantu.